Ana adodori anofunda pamwepo veyitamba, vanode nguwa yekuti vakamboti funde-funde, vomboonazve nguwa yekumboti pfungwa dzavo dzirerukirwe, veyindoenda vakadaroko dzamara vanokona.

Ana adodori anodawo kuerenga anoda zvakajeka ,kakurutu mazera akati sarei anofunda ngekuona chiro chakona chinonga cheireketwa ngezvacho, pedzezvo vanoingana veidawo zvakajeka-jeka.

Zvikora zvinoonekwa ngezvikwangwari zvinengana zvakabekwa munjira kukombedza kuti apa pane chikora chinofundwa ngaana adodori kana ana akura.

Chikora ngechikora chinoringirirwa kungana chine mvura yakachena peshe pechinonga chakaakirwa kuitira kuti vana vaone mvura yekumwa yakachena inengana isina zvirwere.

Ana adodori anodakarira yaampho mutombo kubudikidza ngemipikicha inengana iripo ,pazvitumbu zvemitombo. Zvimweni zvinengana zvine zvidhori zvekuti akaona, unotozwa kuda kumwa.

Makore atanawwo anaya ana anopuwa sadza ku chikora kubudikidza ngeyedza kuda kupedza dambudziko re nzara rinongana riri kumakanyi kwavo.

Vana vadodori vanodzidziswa kunamata kubva vari vadodori kugumira paanozoita vanthu voziya vanengana voziya Mwari pamwe nekutka kuita zvishaisho.

Ana adodori anoenda kuchikora achiri chidoko eifundira eifundira kudzimara dzajaha ndombi voziva zvavanoita.

Zvikora zvega zvega zvinengana zvakaakiwa padhuzepo panoonekwa pane machechi poita zvibhedhlera nepato rekuti vantu vakwanise kuhamba veienda kwavanoenda.

Muzvikora kana muzvibhedhlera vanoisa zvikwangwari zvekukombedza kuti apa panoitwe ngezvakadai kubudikidza ngezvinenge zvakanyorwa pachikwangwari.

Chikora chimwe ngachimwe chakagadzirwawo chakaringirana nevantu vakaremara, kuburikidza ngekuti vamweni vakaremara asi vanengana veidavo kufunda.

Vana vadodori kuzvikora vanofunda mwakasiyana siyana kubudikidza ngemakore avanenge anawo. Vakuru vanofunda mwavo vega. Vadokowo mwavo vega.

Maticha anofundisa ana kuzvikora ane ngana akaendawo kufundira kuti azokonawo kufundisa ana eiapakurirawo ruzivo.

Muzvikora munobekwe maphepha mumarukumbati anengana akanyorwa kuitira ndombo nemajaha ,kuti vatatiche munguwa yavanengana vasina zvekuita, vanoringira veitaticha.

Kuzvikora kunematicha kubva kupurayimari sekondari yunivhesiti yakona kune maticha akadzidziswa anozo dzidzisawo ana nendumure nemajaha.

Vana vanofunda kupuraimari vanogadzira mabhora emasaka nemaphepa kukhomba kuti vanechidaka-daka nemutambo webhora.

Vana vadoodori vanodzidziswa kuerenga pamwepo veitatichiswa ngematicha. Vanodzidziswazve kubhala, kubata zvekubhalisa zvakanaka.

Makote ataanawo anaya vana vanofunda vagare pazvihlayo. Zvasiyana nekudhaya vaigare pamimbiti yepazvitsiki vari kuzvikora. Zvinezvi vanofundira panengana pakachena pakakorobhiwa.

Vayungu vaka uya ne pfungwa dzakanaka yambo vaka akisa vaka dzidzisa antu atema ku aka kweku fundira kudhaya antu ayi fundire pashi pe mumbuti nemu mapanera.

Chringu chanaka yamho mazuva ano. Kuri kudhaya ana aifundira pabanze pari pashi pemumbuti pekuti mvura ikanaya ainaiwa .Mazuva ano anenge ari mwakavharika.

Vana vadodori vanotachitiswa vakapurutana yaambo vanopurutana kukondedze zvechikora vasiyana nentombi nemajaha vati ziye ziye vanengana vasingachanasi kupurutana.

Vana vadoodori vanotatichiswa veiisirwe mipikicha kurukumbati rwemhatso veionaa, veiringira veibhuya zvavanonga vaona ndiwo mafundiro avanongana vaeiita.

Vana vadodori vanongana vari kukireshi, vanogadzirirwa zvidziyo zvekuti vashandise zvakaedzana nemazera awo ekuti zvinongana zviri zvindumure.

Kuzvikora majaha nendombi vanofunda vakakumana kumweyo, veyipurutana vari pamwe, veyi dzidziswa mishando inoshandwa ngemihoko.

Majaha nendombi anofundiswa kuita zvikiribidi zvakasiyana-siyana arikuchikora kubidikidza ngemafundiro avonongana veichiita.

Ndombi vanoonekwa veidzidziswa kugadzira zviro zvakasiyana siyana. Dzingadai dziri motokari. Vamweni vanogadzira mbatso dzemakadhibhokisi kubudikidza ndekudzidziswa kwavanengana vaita.

Ndombi nemajaha vanodzidziswa kutunga, dzingaa ngxubo, dzingaa hembe dzavanopfeka veienda kuzvikora, dzingaa, hambe dzeana adodori achabva kubarwa, vanengana veifundiswa.

Majaha nentombi vanofundiswa varipamwepo, veyidzidziswa kugadzira zviro, veyizowongorora zvinongana zvabude po, vozvireketa nokuzvironza zvazvinobuya.

Ndombi nemajaya vanofundiswe zvakasiyana siyana vari kuchikora vanozopedza vamweni vaongana vaane ruziwo rwekuziwa kuti mbatso inota maakirwei.

Madzimai makuru nevaisa vanoendawo kuzvikora veiofundiswa zvakasiyana-siyana, mishando yekushanda ngemuoko. Vanodzidziswa kuruka, vodzidziswazve kusona.

Munguwa yebesha mupengo anhu anga asingatenderwi kuti afemerane umwe ngaumwe aitendera kuti ambonye muromo wake .Aizoonekwa asina kumbonya muromo waingana aionekwa aine ndaa.

Majaha anofundiswa kutsetsa arikuzvikoro. Paanenge apedza anengana oziya kugadzira zvigadzirwa zvakasiyana siyana ,odzitengesera otoite mare.

Majaha nendombi vanopurutana yaaambo vakayaiya zvavanenge veitqasirwa ngematicha avo kuitira kuti mangwani vonyora vazoziya zvekubhara zvakona.

Majaha nendombi anofundiswa kungaa kusima muriwo kungaa kusima mambatata kubudikidza ngekufunda kwavanengana vechiita, muntu akapedza chikora unongana okona kuzviitira ega mishando inoshandwa ngemihoko.

Majaya nendombi vanotaticha varikuchikora veipikisana kuona kuti ndiyani unoziya. Vanoningira veierenge vari pamwepo veibhuirana zvekuita.

Chikora chevana vadoodori chinoonekwa chakaiswe zviro zvakajeka. Kuitira kuti vaaraidzike. Munenganawo mune zvimweniwo zvavanotambisa, kuitire kuti vatambe veifunda.

Majaha nendombi kumasekwendari vanofunda vakagara vakati uyu pake uyu pake kubudikidza ngekuti vakagarisana avakwani ngekuti vantu vakuru.

Majaha nendombi anotatichiswa, einyora anongana akagara akati uyu pake uyu pake kuitire kuti vasabhuirana kakurutu vamweni vanemukhuba wekuda kubhuyira amweni ngekuti vanongana vechiti tinoziya yaamho.

Majaha vanonyoreswa vakataranganiswa kuitira kuti patamike unoningire mushando, weunthani ,kuti paonekezve ,unongana apinda veshe kukona.

Jaha nemadhodha vanohamba mimango yakareba kuenda kuzvikora kuotsvaka ruzivo rwekuti vadetserekane vazokwanisa kudziitirawo zviro zvawo mangwani.

Majaha nendombi vanofunda vari pamwepo veipurutana umweni paanengana eitsanangura mubvunzo waanengana abvunzwa vamweni vakapurutana veiyaiya yaambo.

Zvimweni zvikora vanobeke zvikwangwari mumapato veikomba kuti kubva pane chikwangwarepo panengana pakaita mureberenyi kugume pachikorepo. Pedzezvo vanoisazve zvinotatichwepo muntu agume eiziya zviripo.

Majaha nendombi vanofundiswa kushambidzika vari kuchikora pavanongana vazopedza chikora Vanongana voziya zvakawanda maringe nehutano nehutsanana.

Nguva yavanenge vari kuzvikora majaha nendombi vane nguva yekuunganidzwa pamwepo chikora cheshe veironzerwa nekudzidziswa pamwepo nekupangiwa.

Majaha nendombi anodzidziswa kusimirwa zviro zvakati mborwo, zvakahlamburika kuita kuti zviringirike kuti chowee, wanodzidziswa zvee kuteerera.

Ntombi nemajaha vanotatichiswa ngematicha kuzvikora, veipurutana kuitire kuti vazokone kunyora mazamanishoni paanouya munguwa dzava nobvunzwa.

Majaha nendombi vanodzidziswa kurima nguwa yavanongana vari kuchikora veitaticha. Vanotatichiswa nekuti kurima kunohamba kwakadini.

Zvikora majaha nendombi anofundiswa zvibalo veizvitaka, veikombedzerwa kuti zvinohamba zvakadini kuti chizwi chibalo, ichi chinengana chabuda zvakanaka.

Zvikora zvemasekendari zvakaakiwa zvakanaka yaampho .Zvasiyana nekudhaya vantu vaifundire muzvimuchacha, mumweni munengana muine maphan'eyo. Amweni aifunde pashi pomumbuti.

Masokondari zvikora zvakaakiwa kuitira majaha nendombi vayani vati kure kure kwavanoenda veiyopuwe unyanzvi muzvikora umwu zvimweni zvinengana zviri zvemachechi.

Ndombi namajaha vanodzidziswa ngezvemasai-sai vari kuzvikora. Veipuwa zvakaita zvivhitivhiti veitokonya, veifundiswa mashandisirwe azvinoitwa.

Ndau ngendau inengana inezvikwangwari zvinokombidzira kuti apa pangadai pane chibhedhlera ere kana kuti pangadaroko pane chikora muntu otoziya kuti paanoguma apa pachikora kana pachibhedhlera.

Zvikora ndombi nemajaha, vanogadzire makwaya, veikekeya yaampho veiita ,kukwikwidzana, veiona vanopinda, kukekeya, muchikora chimwe nachimwe.

Majaha nentombi anoungana eyi casa pamwepo nekubhiirana maringe ngechiro chavanongana vafunda ungadai urimubvunzo wavanongan veyiitirane makakatanwa kuone kuzadzisa mubvunzo wakona.

Kunendombi nemajaha vakafunda yambo vanopetuka zve muzvikora veitatichisa zvendombi nemajaha vei vapakurira ruzivo rwavanenge vanarwo

Chikoro chimwe nga chimwe chino onekwa chine mupfekere wachinoita anengana vane makala aka siyana siyana ne zvikora zvimweni.

Majaha ne ndombi ano purutana yambo kakurutu pavanenge veyi ita zvibalo kuti vakone kuzvi zwisisa nekuzvi gadzirawo zvawo zvei budawo zvakanaka.

Vana vari kumasekondari vanofunda vakadhibana vane nguwa yekufundiswa vakadhibana mumwemo veipangiwa pamwepo nekupuwe mazano maringe nentharamo.

Ntombi nemajaha vanotaticha yaambo varikuzvikora. Vanopinda mumbatso inongwarirwe mabhuku veitaticha, veirungura nekuita tsvakurudzo yezvavanengana veida.

Muzvikora kune mhatso inoerengerwe mabhuku majaha nendombi anoenda koningira eitsvaka zvaanengana eida kuona kuerenga nekuzwa nekuzwisisa

Majaha nentombi vanopurutana yambo apo pavanongana veidzidziswa kakurutu pavanoitiswa zvibalo, zvibalo zvinoda kuti muntu avhure pfungwa dzake.

Muntu unoenda kuYunivesiti unongana afunda yaambo, oenda kootutsira ruzivo rwakakwana kuitira kuti einyade kuite Dhokodheya azofunda azorape vantu ngeruzivo rwakawanda.

Kuma univhesiti vanongwarira ndau iyi inongana yei fundirwa kakurutu munguwa Dzemadekoni kuitira kuti vafundi vasabirwa kana kuraiwa ngevantu vanongana veida kuba.

Nyika ngengika inoita mhemberero yematenda akasiyana siyana. Vamweni vanopemberera kubudikidza ngevashandi. Nguva yavanenge veishanda vanorangarirwawo.

Zvikora zvikuru ndokunofundiswa maticha madhokodheya vakoti nevamweniwo vashandi vakasiyana siyana vañooneka munyika.

Zvikora zvevantu vakuru vanoshanda zvimuchini zvekureketa ndizvona kuitira kuti vazwe veshe kubudikidza ngekuti vanengana vakawanda saka vakareketerwa ngemuchini vanokasira kuzwa.

Ntombi nemajaha vanowoneka varimukati membatso, inongwarire mabhuku veyivingira, veyitaticha, veyibiyirana pamwepo veyionesana zvinongana zvoyidiwa.

Kumayunivhesiti vantu vanopuwa mbatso dzekugara vaigara varipachikora kuitire kuti vavaripadhuze nepavano fundira nguva dzakaringana.

Ndombi nemajaha nevamweni vanobuda kuenda mhuri dzemakungwa kotsvaja kufunda kwemhamdo yepadera kuitira kuti vazouyawo veifundisa andani munyika yavo.

Zvikora zvepadera dera vanofundiswa mishando yakasiyana siyana kubudikidza ngekukona kwaunongana uchiita. Vamweni vanoshanda mishando ngemuhoko kuitire kuti mangwana vadziraramire veidziitire zviro zvawo.

Maticha akasiyana siyana amweni anthu atema amweni anthu ekuchena anongana eifundisa ana kuzvikora kubudikidza neruzivo rwavanenge vanarwo.

Antu vanofundiswa kakurutu ngezvaanengana eida kuzoita azopedza kufunda vamweni ndovanofunda kuita madhokodheya maticha vakoti vanogadzira motokari.

Kuma yunivheziti vantu vanofunda vaka kumana vanongana vei funda zviro zvimwezvo kudai ngema ticha kana vakoti vanonga vari pamwepo vei fundiswa mwo.

Kumayunivhesiti nekumasokondari ,kune mabhazi anoshandiswa, kutwara vanofunda kuvaendesa kuzvikora, kundau dzavanongana veifundira.